nyarri haleh yuu jigeen ak benna goor yuu sol yehreh teh tiyeah kayeeh.

daalil charah yunj perri.

Ki goor ak jigeen nyew fi nehki, goor ak jigeen luisol yep nyew ko ndiroleh, jigeen bi muugei sol garambubu goor bi sol nyehtt morso ak behnin kopiteh ak marakis, jigeen bu mugeig goopp poset bu weeh mugei def mbu sor bu nehteh.

Li haleh bu goor bu tahow bu nyeoul kukk jel lihom lelkuu lanteh ko ce birram bi, haleh bu goor bi nk mugeih sol tasee bu nyeoul bu am lu hong ku, amna tamit lum takek ce bopambi luu weeh mugeih sol lonett bu nyeoul tek ko ce bopam bi.